Omukazi ayekomire omwenda aha mutwe kandi aine akakwanzi omu maraka kandi ashutami nareeba kandi ari ahansi y'omuti kandi enyuma ye hariyo ondiijo mukazi kandi hariho nana amaju aha rubaju kandi hariho nana engoye ezimwe ziri omu rangi erikwera

Omushaija ashutami kandi ajwaire esweeta ya buruuru y'emikono miraingwa n'empare nguufu aha rubaju hariho emiguuha y'akatimba nk'okutegyesa ebyenyanja nikireebeka ashuutami omu bwaato omu nyanja.

Abashaija baingi bakwatsire akatimba nibakakurura kandi aha rubaju rw'enyanja hariho omushenyi mwingi gwerunzire kandi hariho akadomora ahagati kandi amaizi goona gariyo nigeeshuka